Omushaija ogu akwatsire esimu, kandi esimu ei ndikureeba ei akwatsire omu kishushani n'eya smartphone. Smarphone nizo simu eza karimagyezi munonga ezirikusinga esimu ezindi amaani maingi.

Enyamaishwa ezi n'enyamaishwa ezibakweta enjubu, enjubu n'enyamaishwa z'amaani kandi n'enyamaishwa y'amaani nizituura omu maizi nizibaasa n'okugyendera ah'eitaaka kwonka obwire obwingi nizikira kuba omu maizi munonga, enjubu n'ekintu ekirikuremera nakyo kandi kyine amaani mingi kandi omu kishushani omu nindeeba zikaba ziri nyingi nizirega omuri eibiri, ishatu, ina.

Omukono nigashi engaro y'omushaija ekaba ekwatsire ekyenyanja, ekyenyanja eki akaba yaheeza kukiiha omu maizi ahakuba ayemereire haihi n'amaizi kandi akaba akwatsire ekyenyanja kimwe omu ngaro zeeye.

Omu kishushani omu nindeebamu emeeri kandi ekaba netamburira aha maizi ekishushani eki nikireebeka kuba bakiteire obwire bw'omumwabazyo ahakuba emeeri egi n'eyiragura munonga, n'amaizi gagira erangi tiyaba rangi eya buri kiro eyi turikumanya ,kwonka omu kishushani omu ekihango ekiriho n'emeeri erikutamburira aha maizi.